Anisany zavatra tena tiako ny ranomanitra kanefa tsy maintsy nifidy ny kalitao ambony aho dia lafo ary izany satria misy ireo karazana ranomanitra tsy zakako fa mampievina foana, asa noho ny akora ao anatiny angambany.

Amin'izao vanim-potoana izao tena lasa sarotra tokoa ny manamboatra trano nefa tsy mahasakana ahy hanonofy izany. Manana nofy mba hanamboatra trano ho ahy manokana aho, trano kelikely tsotsotra, tsaratsara.

Anisan'ny zavatra tena mahafinaritra ahy ny fampianarana, indrindra ny fampianarana ireo ankizy kely. Toa efa ao anaty ra izany satria mpampianatra daholo na ny reniko na ny rahavavin-dreniko na ny rahavaviko ihany koa.